Hooggantoota bebbeekamoo kan jennuun, namoota hordoftoota qabanii fi biyya tokkootii gumaachan, beekamtii biyya keessaatiin kan abdatanidha.

Kopheewwan kan miilla keenya irratti keewwatamu ta'aniiti miilla keenya balaa adda addaatii irraa ittisuudhaaf kan nu gargaaranidha. Isaanis immoo wantoota adda addaatii irraa kan hojjetamanidha. Fakkeenyaaf kopheen gogaa irraa hojjetamuutii ni danda'a.

Oduu kan jennuun odeeffannoo qindaa'ee , bifa hawwataa fi haaraa akkasumas immoo waanta tokko kan ittiin hubannu taasisuu danda'uun innis miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan gara hawaasaa gahuu danda'a.

Kuduraalee fi muduraalee kan jennuun gosa biqilootaati. Isaanis dhala namaatiif akka madda nyaataatti kan tajaajilanidha. Akkasumas immoo madda nyaata madaalamaati. Nyaata madaalamaa kanneen akka vitaaminii fi albuudaa of keessaa qabu.

Maatiin qaama hawaasaati. Walitti dhufeenyi maatii gidduu jiru immoo hariiroo dhiigaa irratti kan hundaa'edha. Hawaasa kan jennuun immoo namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatanidha

Mana kan jennuni gamoowwaanii fi ijaarsawwaan addaa, adda kan of keessatti qabatudha. Mana jireenya kan jennunimmo ijaarsa yookiin gamoo taa'eeti namni kan keessa jiratudha.

Konkolaataa kan jennuun gosa geejibaa ta'ee, geejiba lafa irraa ta'eeti kan nu gargaarudha. Innis bakka tokko irraa gara bakka biraatti nu geessuudhaaf kan gargaarudha. Geejiba kan jennuun immoo geejiba lafa irraa ta'uu danda'a, geejiba qilleensa irraa akkasumas immoo bishaanii ta'uu danda'a.

Ogummaa jechuun karaa ittiin kalaqa garaa garaa ittiin kalaqatee itti fayyadamuudha. Aadaa jechuun immoo calaqqistuu eenyummaa Saba tokkootii fi haawwaasa tokkooti.

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii iddoo itti hawaasni itti tajaajilamani dha. Manneen nyaataa tajaajila kan kennani nyaata gosa adda addaa qopheessuu dhaan hawaasaaf kan dhiyeessani dha. Manneen dhugaatii immoo dhugaatiiwwan gosa adda addaa kanneen akka Bishaanii akkasumas dhugaatii lallaafa kan hawaasaaf dhiyeessani dha.

Qonni karaa ittiinii qotee bulaan tokko aadaa yookiin mala ammayyaa fayyadamuutiin midhaan ittiin oomishuudha. Akkasumas immoo karaa beeyladoota ittiin horsiisuu dha.

Faaya kan jennuunii karaa ittiin wanti tokko bareechinee yookiin immoo miidhagsineeti ittiin mul'isnu dha. Inni kunisii namoota ta'uu danda'aa akkasumas immoo meeshaalee garaa garaa faaya fayyadamneeti karaa ittiin bareechinee argamsiisnu dha.

Qoricha aadaa kan jennuun, qoricha mala ammayyaa osoo hin taane, mala aadaa fayyadamuudhaan naannoo keenyatti qophaa'ee dhihaatudha. Qorichi kunis immoo dhibeewwaan garaagaraatiif akka qorichatti ni fayyada. Biqilootaa naannootti argaman irraa kan qophaa'udha.

Seera kabachiisaa kan jennuun nama seera naannoo tokkoo yookiin ittiin bulmaata naannoo tokkoo sirriitti gadi fageenyaan beekudha. Innis immoo seera kabachiisuu kan inni danda'u naannoo tokko keessatti hawaasa waayee seera sanaa hubannoo kennuudhaani.

Kitaaba kan jennuun karaa ittiin barreessaan tokko yaada sammuu isaa keessa jiru bifa barreeffamaatiin namoota dubbisaniif dhiyeessudha. Gaazexaawwan immoo karaa ittiin odeeffannoon haaraa tokko hawaasa bira ittiin gahudha.

Qoricha aadaa kan jennuun qoricha naannoo keenya keessatti haala salphaadhaan argamanidha. Isaanis biqiloota gosa adda addaa fayyadamuudhaan kan oomishanidha. Innis dhibeewwan garaagaraa fayyisuuf kan gargaaranidha

Tajaajila bu'uuraa kan jennuun, tajaajila hawaasaaf kennamanidha. Tajaajilli kunis hawaasaaf kan kennaman hawaasni akkasumas dinaagdeedhaan misooma irratti akka si'aawu kan taasisanidha.

Bu'uuraalee misoomaa kan jennuuni wantoota dinagdee biyya tokkoo bifa saffisaa ta'een akka guddatu taasisanidha. Innis dinagdeen biyya tokkoo akka saffisaan guddatuu fi biyyi sun guddinaaf akka agarsiisu karaa ittiin taasifamudha.

Daldala kan jennuuni hojii dhalli namaa hojjetu ta'eetii kan ittiin madda galii argatudha. Daldala gaafa jennu gurgurtaa kan of keessatti qabatudha. Gabaa gaafa jennu ammoo bittaa fi gurgurtaa kan of keessatti qabatudha.

Tajaajila haaraa bu'uura kan jennuuni tajaajila hawaasaf kennamanidha. Inni kunis guddina biyya tokko, guddina naannno tokko, akkasumatti immo guddina magaala keessatti ga'ee gudda tajaajila taphatanidha.

Bu'uuraalee misoomaa kan jennu karaa ittiin guddinni biyya tokkoo saffisudha. Innis hojiiwwan garaa garaa akkasumas immoo dalagaawwan garaa garaa magaalaa keessatti teeknooloojii adda addaa fayyadamuudhaan kan gaggeessudha.

Manaa kan jennuunii ijaarsa ta'uu danda'aa, akkasumas immoo gamoowwan garaa garaa of keessatti qabachuutii nii danda'a. Mana jireenyaa gaafa jennu garuu ijaarsa yookiin gamoo ta'eeti namni itti jiraachuuf yookiin keessa jiraachuudhaaf kan itti fayyadamu dha.

Uumama kan jennuuni kan namni beekumsa isaa fayyadameetii kalaqu yookiin tolchuu hin dandeenyedha. Naannoo kan jennuun ammoo iddoo murtaawaa hawaasni garaa garaa keessa jiraatudha.

Faashiniin karaa ittiin dhalli namaa kalaqa haaraa kalaqeetii ittiin fayyamuu dha. Kalaqni kunis immoo uffata kalaquu ta'uu ni danda'a. Akkasumas immoo kophee kalaqeetii itti fayyadamuu dha.

Maatiin qaama hawaasaati. Innis namoota gidduutti firummaa dhiigaa irratti kan hundaa'udha. Hawaasa kan jennu immoo maatii kan of keessatti qabatee fi naannawaa murtaa'aa tokko keessatti waliin jiraatanidha.

Uumama kan jennuuni waanta dhalli namaa beekumsa isaa fayyadameetii kalaquu yookiin hojjechuu hin dandeenye dha. Kana yommuu jennu waanta uumamaan argamudha. Naannoo kan jennuun immoo bakka murtaawaa hawaasni tokko itti jiraatudha.

Immigireeshiniin kan namni tokko bifa seera qabeessa ta'een yookiin immoo bifa seeraan ala ta'een biyya tokko irraa gara biyya biraatti ittiin godaanudha. Geejiba kan jennuun immoo imala namni tokko waanta tokko daawwachuudhaaf bakka tokko irraa gara bakka biraatti adeemudha.

Alaabaa kan jennuun mallattoo biyya tokkooti. Biyyi tokko baayyina ibsamuu qabduun halluuwwan garaagaraa fayyadamuudhaan kan ibsudha. Asxaa kan jennuun immoo alaabaa irratti kan argamu ta'eetii, alaabaa biyya sanaa kan biyya birraa irraa kan adda baasnudha.

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii kan jennuuni iddoo itti hawaasni tajaajila argatanidha. manneen nyaataa kan jennuun manneen nyaata gosa addaa addaa qopheessaniitii hawaasaafi kennaniidha. Manneen dhugaatii gaafa jennu immoo mana itti dhugaatiiwwan gosa garaagaraa ittii dhiyaataniidha.

Beeksisni karaa ittiin odeeffannoo haaraa ta'e hawaasa biraan ittiin gahuuti dandeenyudha. Ibsasaammoo miidiyaalee garagaraa fayyadamuuni hawaasa biraan gahuutii ni dandeenya. Akkasumasimmoo barreefamaanii hawaasa bira gahuutii ni danda'a.

Daldalli karaa ittiin gurgurtaa ittiin raawwatudha. Gabaan immoo adeemsa bittaa fi gurgurtaa namoonni wal gidduutti taasisanidha .

Alaabaan mallattoo biyya tokkooti. Innis biyyi tokko biyya biraarraa yookiin naannoon tokko naannoo biraarraa adda baasuudhaaf nu gargaarudha. Isas halluu garaagaraa fayyadamnee kan ibsinudha. Asxaan immoo kan alaabaa irratti argamu ta'ee alaabaan tokko alaabaa biraarraa kan adda baasudha.

Oomishaalee suupermaarkeetii kan jennuun, oomishaalee suupermaarkeetii keessatti argamanidha. Isaanis diddibata garaagaraa ta'uu ni danda'u, dibata gosa garaagaraa, dhugaatiiwwan gosa garaagaraa kan of keessatti qabatanidha.

Dhugaatiiwwan kan jennuun dhangala'aa gaa qaama namaa seenanii fi dhala namaatiif fayidaa hedduu qaama isaaniif kan kennanidha. Fakkeenyaaf bishaan yoo fudhannee gara qaama keessaa seenuudhaan hojii qaama keenyaa Akka saffisu kan taasisudha .

Amantaa Kan jennuuni karaa ittiin dhalli namaa uumaa isa uume otoo ija isaatiin hin argin akkasumas immoo otoo harka isaatiin hin tuttuqatin uumaan na uume ni jira jedhee amanee fudhatudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa kan jennuun bakka itti hawaasni tajaajila argatanidha. Manneen nyaataa irraa nyaatni achi keessatti qophaa'u, hawaasni achitti tajaajila argatu ni danda'u. Manneen dhugaatii immoo dhugaatiiwwan garaa garaa hawaasaaf dhiyeessuudhaaf tajaajila kan kennanidha.

Konkolaatani gosa geejjibaati, innis bakka tokko bakka biraatti namas ta'uu danda'a akkasumas meeshaalee kan geejjibuuf nu gargaarudha. Geejjiba kan jennu immoo lafarra ta'uu danda'a akkasumas immoo qilleensarra bakka tokkoo bakka biraatti deemuuf nu gargaarudha.

Beeksisni karaa ittiin hawaasni odeeffannoo haaraa ittiin argatudha. Innis miidiyaalee hawaasaa fayyadamuudhaan odeeffannoo sana dabarsuu ni danda'a akkasumas immoo bifa barreeffamaatiin iddoo iddootti maxxanfameetu hawaasni akka odeeffannoo sana argatu taasifama.

Qoricha aadaa kan jennuun, qoricha naannoo keenyatti qophaa'udha. Innis mala aadaa fayyadamuudhaan kan qophaa'udha. Biqilootuma naannoo keenyatti argaman fayyadamuudhaan dhibeewwaan addaa addaatiif qoricha kan ta'anidha.

Geejjiba kan jennuun kanneen bakka tokko irraa gara bakka biraati tti ittiin deemuu dhaaf fayyadamnu dha. Innis Lafa irra ta'uu danda'aa, Qilleensa irra ta'uu danda'aa, akkasumas immoo Bishaan irra ta'uu danda'aa. Konkolaataa kan jennuun immoo gosa geejjibaa ta'ee innis geejjiba lafa irraa jennee ti kan fudhachuu dandeenyu dha.

Miidiyaa hawwaasaa kan jennuun Miidiyaalee hawwaasaaf tajaajila kennanidha. Isaanis hawwaasaaf odeeffannoo fichiisuu yookaan immoo wanta haaraa hawwaasa keessatti mudate hawwaasaaf ubsuu keessatti gahee guddaa kan taphatanidha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii kan jennuun oomishaalee gosa adda addaa giddu gala gabaa keessatti argannudha. Oomishaaleen kunneenis meeshaalee gosa adda addaa akkasumas immoo nyaataa fi dhugaatiiwwan gosa adda addaa kan of keessatti qabatanidha.

Bu'uuraalee misoomaa kan jennuun, waantota misooma biyya tokkoo akka saffisaan guddatu tumsanidha. Akkasumas immoo waantota dinaagdeen biyya tokkoo akka haala gaarii ta'ee fi haala saffisaa ta'een guddatee fi jijjiirama biyya tokkoo irratti taasisudha.

Oomishaalee suuparmaarketii kan jennuuni oomishaalee gidduu gala gabaa keessatti baay'inaa fi bal'inaan argamanidha. Isaanis gosa adda addaatu achi keessatti argama. Fakkeenyaaf nyaata gosa adda addaa akkasumas immoo dhugaatiiwwan gosa addaa achi keessatti argachuuti ni dandeenya.

Gaazexaan kan nu gargaaruuf odeeffannoowwan gara hawaasaatiin Akka qaqqabuuf kan taasifamudha. Innis guyyaa guyyaatti wanta haaraa kan hawaasa biraan gahudha. Kitaabni immoo mata duree murtaa'aa irratti kan barreeffamee fi hawaasa bira kan gahudha.

Nyaatni wantoota bu'uura jireenyaa keessaa isa ijoo fi baay'ee barbaachisaa ta'edha. Innis qaama namaa kan ijaaruu fi anniisaa qaama namaaf kan kennuuf nu fayyadudha.

Bineensa manaa kan jennuun, beeyilada jedhamuun kan beekamanidha. Isaanis mana keessa nama wajjin madaqanii kan jiraatanidha. Bineensota alaa gaafa jennu, bineensota bosonaa fi daggala keessa jiraatanidha. Isaanis kan nama wajjin hin madaqnedha.

Kitaabaa kan barreessaan tokko barreessuu mata duree tokko filateetii waa'ee mata duree sanaa gadi fageenyaan bifa qindaa'ee fi bifa hubannoo hawaasa gonfachiisuu danda'uun kan barreessudhaa. Gaazexaa kan jennuun immoo odeeffannoo haaraaa tokko karaa itti hawaasa biraan geenyudha.

Kopheewwan kan jennuuni kalaqa dhalli namaa kalaqee ittj fayyadamudha. Innis kan fayyadu miilla keenyatti kaawwannee bakka tokko irraa bakka biraatti ittiin deemuudhaaf nu gargaara. Akkasumas immoo miilla keenya balaa adda addaa irraa nuuf eeguudhaaf nu gargaara.

Alaabaan mallattoo biyya tokko biyya biraa irraa akkasumas naannoo tokko naannoo biraa irraa ittiin adda baasuudhaaf itti fayyadamnudha. Innis halluu garaagaraa fayyadamuudhaan kan biyya tokko biyya biraa irraa adda baasuudhaaf. Asxaa jechuun immoo kan alaabaa irratti argamudha.

Rifeensi pirootinii irraa kan ijaaramudha. Innis qaama keenyarratti iddoo garaagaraatti kan inni argamudha. Innis qaawwaa xixiqqoo qaama keenyarratti argamanii kan guddatee mul'atudha.

Amantaan karaa ittiini wanta ijaan hin argine tokko akkasumas immoo wanta harkaan xuxuqachuu hin dandeenye tokko ittiin amanuu dha. Akkasumas immoo utuu ijaan hin argin akkasumas utuu harkaan hin xuxuqatini uumaan uume "nii jira" jedhanii amananii fudhachuu dha.

Dhugaatiiwwan kan jennuun dhangala'aa dhalli namaa gara qaama isaatti fudhatudha. Bishaan, dhugaatiiwwan lallaafaa, buna ta'uu danda'a. Isaan Kunis immoo qaama namaa seenanii fayidaa hedduu qaama namaatiif kan kennanidha

Hoggantoota beekamoo kan jennuun, namoota hoggansa irra jiraniidha. Akka fakkeenyaatti Neelsan Maandellaa fudhachuu ni dandeenya. Innis hojii gaarii biyya isaaf hojjeteen beekamtii kan argatedha.